Muronna laalo. Muronna laalo yineemmo woyite la'nummo misile garinni muro baattote aana winxeenna laaltannota ikkituro tini laalo saga'lineemmotenna hurbaaxxineemmote. La'numonte gede misilete aana noo timaatime lowonta hagiirsiissannote.

Hodhishsha! Hodhishsha yineemmo woyite misilenke aana la'nummonte gede kameelaho, kuni kameelino hendoommowa masse wiinamunni rahe iillishate horo aannonkeho. kuni kameelino laumma woyite lowontanni biifadoho. lae kae hagiidhoomma.

Poletika poletika yineemmo woyiite, babbaxxiteyo hayyo coyii'ne ka'neentinni poletikunni loonsoonni uduunnichinni yanna agadhino looso loosatenni kaa'lo afi'neemmo. konni poletikira anino lowontanni hagiidhooma tashsshi yiino"e.

Hayyonna bude, hayyonna bude yineemmo woyite tini misilenke aana leeltanni nooti bushshu uduunne woyi bushshu midaannaati tini leeltanni nooti midaaanna ado shafirate maxeessa gafirate mixadda buna xoxxiisiratenna waasa wodhate horo uuyitaanke daafira lae kae hagiidhoomma".

Muro muro yineemo woyte kayiinseena fultanota ikkitana tini muro la'neemo misile garinni haqqete hoowete giddoonni leeltanno haqqe tini kaa'lo uyitannonkete mi'ne galatena haqqe giidhate babaxxeworira kaa'lo assitanonkete lae kaeentinni hagiidhooma

sagale sagale yineemmo wote tini albankeenni saanete woyi xilteho leeltannoti sagale hurbaaxxineemmota ikkitanna tenne sagale hurbaaxxineemmota sekkine biifinse qinshe worroonnita lae kae lowontanni hagiidhoomma .

Faashine. faashine yineemmo woyite tini misilenke aana noo caammubba labballu wodhitanno caamubba woyi koatte ikkitino misilenke aana noo caammubba lae kaeentinni biiffino daafira hagiidhoomma.

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yineemmo woyite hee'neemmo quchumira biifinse ka'neentinni buna gafi'nanni uduunnichonna ofollinanniwa qolle ka'neentinni boohaarsha hoo'linanni ixaana giidhineemmo maandeja leellishanno tini misile leellishanno uduunnichi lowontanni hagiirsiisino'e

minenna gallani mine yinemmo woyite gallanni mine seesinse minohura leellitannoti qaafichunni minoyi hooweti tini hooweno giddonni gibete giddoni leellitano haqqeno caaleho biiffanote la'e kaeno lowontanni haagidhoomma

Muro muro yineemmo woyiite tini muro horo jawa uyiitannonke tini misilete aana leelttanno haqqe lowo kaa'lo kaa'litannonke ofolline woroonni caa'lineemmo woyiitirano haqqe giidhateno mi'nateno lowonta kaa'litannonke anino lowontayi hagidhoomma.

biifisa biifisa yineemmo wote la'nummo misile garinni gallemmowa mine gonxeemmowa biifinse wodhineemmo garaati la'numo garinni misilete aana noo daallasina maggaarraji lowontanni hagiirsiisannohonna injaannoho.

Traveele turiziimete yiannaniti tini babbaxxeyo bayiichinni mannu la'e ka'entinni daye daa"atanota ikkitanna anino la'e ka'eentinni lowontanni illete baxisseenna'e hagidhoomma.

odoo odoo yinanni wote sidaamu budinni mitte gibbo heedhuro haaru coyi heeriro odoo maati kuni coyi yine ka'neentinni haanne coyiinnanniho tenne odoonni anino lowonta hagiidhoomma.

Odoo, odoo yineemmo woyte sidaaminke budi garinni hasaambanna woyi giwammanna dangiro odoo maati cooyi yine ka'ne odoo adhinanni anfoyikkire afate kuni albaankenni noohu odoo adhanna lae kae hagiidhoomma.

Adawu agaraano adawu agaraano yineemmo woyite adawa ayirrissara dagginori giddo mereeronsa rabbashanno manni heeriro hachi yaatenni qixaabbe uddidhinoreeti kuri adawu agaraano uddiransanni la'e hagiidhoomma

Afantino gashshaano. Afantino gashshsano tini sidaaminket gashshitaninna afinore halaale farcidhanni dagginoreeti. kuri sidaaminkeri afantino gashshaano sidaamu budi uddiransayiino cooyiirasayino lowontanni hagiirsiisannoreet. Anino la"e ka"e hagiidhooma.

Owaante. Owaante yineemmo woyite kuri la'nummomte gede biiffe ofolte kaeentinni owaante uyitannoreeti. Owaante anfoyikkire afatenni adhine ka'neentinni giddo wodhine horoonsi'nanni. Tenne owaante uyitannore lae kae lowontanni hagidhoomma.

Minina biirote uduunnicho minina biirote uduunnicho yineemo wote kuni ofolline ka'neentini horonsi'neemmo barchimaatina kurseeti tini kurseno ofolline ka'neentinni borreessirate irko ikkitaankete tennera lae kae lowonta hagiidhooma.

Egensiishsha, egensiishsha yineemmo woyte mittoricho xawisate woy daddalu mine fa'ninummoro woy sagalete mine fa'ninummoro mannaho xawisate yine ka'neentinni ganneemmo egensiishshaati. Konni egensiishshiino lae ka"eentinni lowo geeshsha hagiidhoomma

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yineemmo woyte tini leeltannonketi gobbaadi saada woy dubbu saadati yine woshshineemmo, haqqete hundaanni kawii ka"a hadhanni leeltanno, illetenni la"ateno lowontanni baxissanno.

Afantinno gashshaano. Afantinno gashshaano yineemmo woyite sidaaminke giddo loossanni afantaworeeti. Kuri afantinno gashshaano coyidhannino coommitannoreeti. Odeessitannino odoo adhitannino lowontanni hagiirsiissannoreeti. Konne la'nohunni lowontanni hagidhoomma.

Giwirinna. Giwirinna yineemmo woyite kuni misilete aana noohu giwirinna ikkanna giwirinninke giddoonni winxoonni murora leellanni noohu rodiinke waa gananni leellanno. Giwirinnu giddo xaano saa leeltanno. Lae kae lowontanni hagidhoomma.

Owaante. Owaante yineemmo woyite kuri albankeenni ofolte leeltannori agganni leeltanno. Owaante uyitannonkereeti. Kuri lae kaeentinnino ontunku woyi leewunku manninni hagiidhoomma.

Kalaqonna qooxeessa yineemmori giddo tini misilete aana la'neemmoti amanke waasa wodhineemmo bale seekkite biifisse seesiisse loossanni no. Tini bale waasa wodhinummoro horo uyitaankete woyi waasa hoqissaankete. Lae kaeentinni loossayi noo manchoyino loosamiwo loosiino hagiidhoomma.

Owaante. Owaante yineemmo woyite albankeenni misilete aana la'nummo garinni daddalo noo rodoonke daddalte tirfidhara kiilotennibbikkite hirtanni noote. Tini rodoonke laumma garinni lowo danchatenna injiitannote.

daddalo daddalo yineemmo wote kuni daddalu heenne kaine dadda'line xiqimaama ikkatenna hoho afirate kaa'lannonkeho misilete aana la'neemmo garinni babbaxino daddali wahe lasilassubba baxxiteewori leeltannonke konne lae kae lowontanni hagiidhoomma.

Sagale. Sagale yineemmo woyite tini sagale hurbaaxxineemmota ikkitanna misilenke aana hurbaaxxanni noohu sagale maatirono ewelumma leella hoogguerono raganna orte baino. Dibaxissannote.

amma'no amma'no yineemmo wote kalaqinonkeha yesuusa afatenna yesuusira soqqamate amma'note yine ka'ne soqqameemmo tini amma'nono doogotenna heeshshote doogonna heeshsho ikkinoha misilete aana la'neemmonte gede qaale farciranni noohu lowontanni hagiirsiisannoho lae kae hagiidhoomma.

Daddalo. Daddalo yineemmo woyite tenne misilenke aana noo daddali silippeere woyi koatte lekkankera wodhineemmota ikkitanna daddalanninna hidhanni noo manni afamanno. Kuni sasunku mannino lowontanni hagiirsiisinnoe.

Amma'no. Amma'no yineemmo woyite mootichinkera faarsineemmo garaati. Misilenke aana la'nummo garinni amma'note amma'ninnori faarsanni leellanno. Tini faarsitanni noo rodoonke lowontanni hagiirsiissannotenna injiitannote.

Owaante. Owaante yineemmo woyite la'nummo misile garinni daddalo daddalle tirfi'nanni garanna kiilote aana worre mazzanne hirranni garaati. La'nummonte gede babbaxxiwore albaseenni wodhite daddaltanni noo beetto lowonta hagiirsiissannotenna biiffannote.

Baattote ofollaano. Baattote ofollano yineemmo woyite baattote aanaanni kayinseenna fultinno muro tenne ilaalaame baatto aana noo haqqe lowontanni horo uyitanno daafira hagiirsiisinoe. Lae kaentinnino lowontanni hagidhoomma.

Owaante. Owaante yineemmo woyite kuni mannu misilete aana leellannohu daddalanni leellanno. Kunni daddalinni owaante lowontanni jawa afiranno. Tenne laoommahunni misilete aana nooti tini awukaatonna muuze daddallannita ikkitanna lae kae lowontanni hagidhoomma.

Sagale. Sagale yineemmo woyite hurbaaxxineemmo hurbaate ikkanna tini misilenke aana nooti tirete aana sagalete. Tini sagaleno leellannonkehu timahonna qaamattote. Tini qaamattonna timu hurbaateho lowo geeshsha la'nummo woyite hagiirsiisannoho.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yineemmo wote kuni kalaqonna qooxeessu hee'neemmowa ikkitanna kuni kalaqonna qooxeessu misilete aana laumma garinni lowontanni ane hagiirsiisinoe.

Egenshiishsha. Egenshiishsha yineemmo woyite babbaxxitiwo konforaanseno heedho babbaxxiwori heeriro egenshiishsha yine afiwokkihura kulatenna anfe ka'ne horoonsirate worranniho. Kuni egenshiishshi lowontanni hagiirsiisannoho.

Faashine. Faashine yineemmo woyite kuni lekkate wodhinanni caammi misilete aana la'nummo woyite danu danunni ofollinohu lowontanni lekkateno biifannoho. Lae kaeentinni hagidhoomma.

Mininna gallanni mine. Kuni misilete aana noo mini gallanniha ikkanna ikkirono kayinni beco bainoti leeltanno. Gallanni mine lowonta biifisi'nanni daafira konne mine biifinsiro woyyate yee hedo eemma.

Bunu minenna sagalete mine, kuni bunu mininna sagalete mine e"ne hurbaaxineemmowa ikkanna misileete aana noo xarapheezinna wonbare woy barcima ofolli'ne ka'ne hurbaate inteemmoho isino, seesallichaho lae ka"e hagiidhoomma

Minenna gallanni mine, minenna gallanni mine misilete aana la'nummonte garinni shomboqote huxxa seekkine huxxine mineno seekkine minnoonnihu kuni lowontanni asse baxisanno. Lae kaeentini anino hagiidhoomma.

Godo'le yineemmo woyite tini godo'le seennuno labballuno gamba yee bisonsa tittidhatenna aanansa daggannota jaddo hoo'late godo'linanni godo'leeti. La'nummo woyite godo'litanni noorino lowontanni injiitannoreeti.

Muro. Muro yineemmo woyite tini misilete aana leeltannoti haqqete. Tini haqqe lowo kaa'lo uyitannonke. Giidhateno mi'nateno huxxirateno lowo owaante uyitannonkete. La'nummonte garinni lowontanni hagiirsiissannonketenna biifadote.

Giwirinna. Giwirinna yineemmo woyite tini muro giwirinnunni fultinoti giwirinnu looseenna fultinoti sinde woyi hayixu lowontanni hurbaateho kaa'lannonke daafira lae kae anino lowontanni hagidhoomma.

Amma'no. Amma'no yineemmo woyite mootichaho soqqantannoreetinna mootichu halaale kultanni faanasi hadhannoreeti. Amma'note mini giddoonni e'e mootichaho faarsitanninna qaale macciishshitanni noori kuri ammanaano lowontanni hagiirsiissinoe.

Seensille. Seensille yineemmo woyite konne misilete aana la'nummo uduunni garinni dantiille ikko zambiille rakowoote sayinna la'nummonte gede kokkobbuwanna moqonqorubba lae kaeentinni seese ofolliwore lowontanni hagidhoomma.

Giwirinna, Giwirinna yineemmo woyite giwirinnu lowo kaa'lo assanni leellanno. Kuni giwirinnino saga'lineemmo sagalera lowo kaa'lo aannonke. Konni giwirinnino lowontanni hagiidhoomma

Turiziime. Turiziime yineemmoti Tini la'ne ka'ne daa"anteemmote. Kuneeti misilete aana la'neemmo woyite konne foochoho yine adhinummoro foonchu aana dirranni noohu waaho. Kuni wayino lowontanni hagiirsiisinoho.

dagana maate daganna maate yineemmo wote sidaaminke budinni afummo garinni daganna maate dagge kaeentinni moote rumate ikko maassirate lowo kaa'lo uyiitannote tini moote albankeenni leeltaati lowontanni uddiransannino kuni geerchinke lowontanni hagiirsiisannoho lae kaeno hagiidhoomma.

Boohaarranni mereershi. Boohaarranni mereersha yineemmo dange ka'neentinni ofolline yanna sayinseemmo bayichooti. Kuni bayichi hawaasa minaminnoha ikkanna manamasino biiffiwota ikkitanna lae kae lowontanni hagidhoomma

Boohaarranni mereersha. Boohaarshanni mereersha yineemmo woyite konne bayicho dange ka'neentinni babbaxxitiwo godo'le godo'litanni ollohe sidaamunnita ikkito kaase angannita lekkannita ikkito godo'litanni leeltanno roduuwinke ooso lowontanni baxisannoreeti. Laentinni hagiidhoomma.

Amma'no. Amma'no yineemmo woyite amma'note amma'nite ka'eentinni budinsa garinni ayirissanno garaati. Budinsa garinni ayirissanni leeltanni noori lowontanni hagiirsiissannoreetinna biiffannoreeti.